Juromi nita taxaw nyatti nekk ci ganaaw nyarr neka ci kawam jeexal ñenenti jexal jang nekk ci kanam kenenkinko baaxee tey

Bereb bu janja bu yaatu amée ndox ay gërab wur ko nekk ci tefes gi.